Gurasa on ɗo. Ɓurnaɓu hausa en on wattaɗum. Ɓe waɗa ngam nyamugo. Ɓe ɗo nyama sosai, gurasamai. Ɓe fulawo be wattaɗum. Ɓe ɗo nyama ɓe yaji, ɓe ɗ nyama ɓe hako.

Babal biki, ɓe fauni be tarni be bolom bolomji kek do jodi hadow tebor, be kuje yarugo da koromji hagefe himbe fudai warugo tawan.

Chawa jel wondo pat maju, er naftira be shawajel hayyiwugo durna buparo bewon naftira du vojina bi bandu ferelo labbiti na hanka walanin wala wadna be.

Maase, himɓe ɗo nyaama, be maarori ɓe waɗirta, ɓe naman maarori mai on, ɓe waɗa qullu mai, sei ɓe wara ɓe tamsa, sei nyaamugo kadi.

Leeso on ɗo be wodurop man. nda durowaji ɓeɗo waɗa leeso ha sudu ɓeɗo ve’ita leeso ha sudu, ngam domai ɗo wala ɗana.

Lanta ricaajabul wan, ɓeɗo naftira be lanta ngam heɓugo haske ko wala hite hedi awoni awawan anaftira bemai.

Sare ɓe nyiɓi kesum maɓɓinga be get mun windo ɗo hedi yasi bob hite ɗo ha dow mai blok ji ɗo shiryi ha sera lambatu gefe ni.

Babbal sorugo yeriji on, nda yeriji mai kala-kala, supta ko a yiɗi, ɓe ɗo sora. Rowɓe on naftirta be yeri, ɓe wata, ɓe faunira ha sare, ɓe fauna, ɓe vurta biki. Anka ni bannin.

Ɓingeel ɗebbo on ɗo sanci hore mako nda oɗo haɓɓi be rivom, oɗo wailiti ɓawo oɗo wati yeri, ɓeɗo nangi ni mo zane gotel bo ha yeso nda goɗɗo ɓo ɗo waɗi jungo mako ha ɓawo mako oɗo hokkiti ɓawo.

Sukabe ɗo mofti ha ɗow bo. beyi babal nyamugo. Beɗo nyakka gortoɗe nɗa ɗankali nɗa nɗiyam on kok ha ɗow tebor.

"Bakuru" ɓeɗo yakka bakuru ngam danbo ɓelɗum himɓe fere bo ngam velo be biriji ɓe watta ɓe namam biriji mai ɓe yara ɓe ɓiɗɗa tunkusa vurta nde ɓe ɓiɗɗa ɓe morla bakuru.

Korowal on ɗo naftira be korowal haa saare, ɓe ɗo fawnira saare be may. Ɓe ɗo waata bo a oofis an kani korowal ɓe naftira be may sosay haa saare.

Dambu gus gus e naftira zogale, albasa, tattase ɓe hauti ha nder sthimar ɓe timminai hautugo ɓeɗo wata luttudum kaute mai on heɓa nyama.

Hore ɓingel l debbo on ɗo, nda ɗum ɗo ɓedo mori o wati bid gotel ha der mordi mai a tacime on bo o mori ɗo dari o hosi hoto nda borni riga mako maɓɓi yeso mako bo.

Gawri ɓe itti ɗum daga ngesa ,ɓe hawti ko’e maajum pat, on ɓe haɓɓi. To ɓe ummi ni ,ɓe yahan ɓe tappa on tan. Waato to ɓe tappi saama gabaɗaya ,warta aynihi gawri muuɗum, itta ɗum daga leɗɗe muuɗum.

Ɓikkoi on ɗo mofti ha aji, nda mallumjo maɓɓe ɓe ɗo dari ha ɓawo maɓɓe o ɗo jangina ɓe nda ɓe ɗo lorni hakkilo ha ko o janginta ɓe. Ɓe ɗo lara blakbod majum ɓe ɗo heɗita ko o vi'ata.

Babal fihugo koromje, be fi be timmini ɗom, filoji be shiryi ɗow mai. Keke ɗinki ɗo joɗi ha gefe je nyotugo yatiji mai. Katakoji bo nɗa ɗum mofti ha bawa to je fi’ugo koromje mai kala kala.

Kwakwan manja ɓikkon leɗɗe on, kannjum on ɓe sarrifitta ɓe vurtina manja jey en naftirta ɗo. Kwakwa boo, ɓe ɗo ƴakka kwakwa haa nder maajum.

Sare maunde, mahol majum juɗɗum, waɗi nga wee'yarin be jamɗe dammugal petel ɓingel ɗo dari ɓari mahol majum, windoji ɗiɗi ɗo maɓɓiti lottuɗi bo ɗo maɓɓi pat.

Ɗo himɓe on nda ɓe ɗo babal fijirde on ha siwi min pul, ɓe ɗo waɗa fijirde doggudu je diyam, burna fu sukaɓe on ɗo waɗa, rooɓe be worɓe pat ɗo waɗa doggudu der dinyam ɗo, nda ɓe ɗo habda nastugo nda jamɗe ha gefe maɓɓe be fulawaji.

Anngo be amariya anngo ɗo maɓɓi yeeso amariya may, kanko bo o ɗo ɓamti junngo maako j resi haa dow junngo anngo may, junngo maako be lalle, anngo bo junngo mum ɗo haɓɓi agoogo ɓe ɗo fawni.

Babal ɓe gerata sarkaji on ɗo. Nda ɗum kala-kala je ayiɗi pat daga manga, petel nda ɗum ɗo ni. Sarka je roɓe naftirta manga-manga ɓeɗo gera ɗum kala-kala sai je asupti.

Himɓe on ɗo hauti ɓe wadi moftorde, ɓeɗo mabba be do’a, ɓe wadi moftorde mai ɓe sanki tan jotta kam ɓe hauti bo ɓe ɗo wada do’a ɓe hosi hoto.

Yeri be sarka bedo jogiin waɗa tallamajun. Rob ɗo naftira be yeri be sarka ha paune bedo wata yeri ha noppi, sarga ha ndande. Beɗo faunira be mai.

Bureedi on ɗo, ndaa ɗum ɓe ta'i ɗum, ɓe senndi ɓe ɗo resi gefe-gefe, ɓe ɗo nyaama bureedi hat, ɓe ɗo nyaama bureedi bee Ti, ɓe ɗo nyaama bee koy, ɓe ɗo nyaama boo nonnon.

Mordi a hore ɓingel debbo ɓe rufitini mo ha yeso luttuɗum bo hoti ɓawo, ɓeɗo wati bi ha karshe morɗi majum oɗo wati riga ɓalejum.

Yolnde sare on ɗo nda dammugal mai ɗo mabbiti, nda baranda yolnde majum, nda hadow ɓeɗo waɗi bulok burɗe ɓurɗe ngam nastina henndu.

Yeriiji on ɗoo bee "sarƙa", ndaaɗum ɗoo ɓe ɗo waɗa talla maaji. Rowɓe ɗo naftira bee yeri bee "sarƙa" ɓe ɗi waata ha noppi, "sarƙa" bo ɓe ɗo waata haa daande ngam pawne bee maajum.

Ɓikko makaranta on ɗo, ɓeɗo nder aji, daɓeɗo ɓeɗo jodi ɓe lorni hakkilo maɓɓe hako ɓe jangintaɓe, ɓedonana ko mallumjo mabɓe mai viyata, daɓe ɓedo aji, da goto ɗo jodi hagefi hattoni.

Habbatus sauda ɓe vi'ata ɗo, ɓeɗo nyama habbatus sauda, ɓeɗo urira, ɓeɗo anka ɓeɗo waɗa kuje lekki ɗuɗɗum be habbatus sauda. Ɗo mari ampaani sosai, bikkon mai on ɗo. Ɓe ɗo vi'a blacksit

Wilbairo, chebur, man jagara, ɓeɗo naftira be wilbairo shebur ɓe bofta letti ɓe wata ha nder manjaga der wilbairo, manjagara bo ɓe ɗo naftira be mai da sugo gene.

Baba Sorrugo bulututji'on ɗo, ndaɗum ɓe ɗon Naftira be majum. Kanjuɗo ɓe ɗo wata ha Noppi’on irum bata Godɗo ɗo Sukliɗo yiɗa jogugo waya se wata kanjum, to ɓe ƴoniɗum onotira Kanko ma owawan oƴonira godɗo Onana ko goddo viyata.

Moftorde himɓe on ɓeɗo mofti dow koromje joɗi, oɗo Bo wari turi hopni mo, ɓe joɗi ɓe hosi hoto, himɓeji nda ɗum hagefe to ɓeɗo fauni bobal mai be kuje pauneji lutti ɓe ɗo dari darini.

Bingel debbo do dari jogi waya mum titi darugal, odo hosa hore mako hoto da waya mako do jogi dabawo mako mahol on da kare Jodi ya hagefe mako odo habbi dankwali balejum.

Pampas je ɓikkon on en ɗo naftirna ɓikko be mai wata watina bingel ngam hala ta sillama ko bu’e to awatini awala sungulla fere be ɓingel.

Ayon on ɗo, edo naftira be ayon ɓeɗo wogga limse daga je mauɓe je bikkon ngam walti na kare, kare ma bo voɗa ɓeɗo naftira be mai be hite.

Bikkon on ha ɗer aji tabedo beɗo sugli komoi beko sugli dum, dah odoh oɗo jogi ipad beɗo janga on ni ankam beɗo sukli komoi bé ipad mun hajungo ɗoh janga ha nder aji.

Jog ondo je roba bedo naftira be jog mai bedo wata diyam hander yarira himbe fere kado wada gari ha nder anka bana kofini beda naftira sosei be mai.

"Yari on be sarka" ɗa be zobe ɓe ɗo wati ɗum ha konteina muɗum ɓe ɗo waɗa talla majum roɓe on wato ɓe yari be sarka ɓe ɗo faunira ngam yahugo ɓiki.

Moftorde rooɓe, ɓe waɗi moftorde mai je siyasa on bo, worɓe ɗo ɗo waɗi ankoji kufineje, rooɓe ɗo hebbini ha babal mai ni, himɓe feere ɗo va'i ha dou kujeji ɗo dari.

Babal rufaida yogot on ɗo nda ɗum ɗo ɓe ɗo mari shagoji, nda ɓingel ɗo dari ha dou lawol mai, nda motaji ɗo pakia ha gefe, nda shagoji bo manga manga ni bana super maket on.

Shago kareji, ɓeɗo sorra rigaji juɗɗi, paɗeji ndaɗe ɗeɗo shiryi ha babal shiryogo ɗum, fulat, hil je ayiɗi pat a heɓan je roɓe kam.

londe roba be mabode mun himbenaftra be londe a ci’eji a wata ndiyamma a darna a hita hebbini ndiyamniya walatamo kodume

Babal sorrugo paɗe ji rooɓe der shiryi ɗum kalakala, awara subta jei ayiɗi ayoɓa cede, rooɓe ɗo naftira be paɗe ji ɗo vurtira fattude, ba flat bo ɓe ɗo paɗa ha saare fu.

Holandia madara on jeyargo yogot filebo kala-kala, ɓeɗo yarora sosei ɗo mari ampani ha ɓandu, ngam kosam boɗɗam on.

Saare on, be fulawaaji ,ndaa fulawaaji may booɗan. Ndaa ɓe dasi tiyo ,ɓe waddi ɓe ɗo yaara haa fulawaaji may, a geefe fere ndaa debbo o ɗo dari dalim ɓoggol haa bokiti joɗi.

Kilipa: Worɓe on naftirta be kilipa ha salun to ɓe yahi ya ɓe laɓa be majum be vo'itina be yaso wato geran fuska. Himɓe fere bo ɗo soda resa ha sare ngam nafturgo ha sare.

Robaji onɗo, ɓeɗon naftira robaji ha ci'eji, ɓeɗon naftira bee mai nyeɗa diyam , waata kurori, marori ko'a yiɗi pat awatan ha nder mai amabɓa aresa.

Chakasare on ɗo, nda chaka sare mai ɓeɗo awi fulawaji. nda ɗum ɗoni gefe gefe pat fulawa on nda do baranda mai ɓeɗo atiri jamɗi, baranda on nda windo sare mai nda mahol sare mai ɓeɗo waɗi tiyis.

Mota manga on ɗo nda o waɗi lodi, o ɗo haba waddugo lodi mako man o jippina ha babal o jippata, nda bingel debbo ɗo dillla ha sera lawol man, nda mashin bo ha ɓawo to.

Sukaajo on, ɗo jooɗi ha babal laɓugo. Nda ɓe laɓi mo ɓe ɗo geri na mo yeeso maako. Nda ɓe waatini mo pauda ha ɓe vurtina shep laɓugo maajum. Nda ɓe ɗo wanni mo kuje ha dande ngam ta gaasa rufa ha ɓandu maako.

Acibalbal, ɓe ɗo naftira bee man ɓe kunnira yi'ite, irin waɗooɓe sana'a jemma ɗo, walaa Nepa ɗo, kanjum ɓe naftirta, ɗo vallita ɓe, ha laarugo ko ɓe sorrirta haala nyiɓre.

Sare maude gidan sama windoji mai pad ɗo mabbi ɓe wati jamde ɓe tarni gefe gefe goddo ɗo habɗa nasugo ha dammugal palo mai.

Dolawol on ɗo, da goɗɗo ɗo vakki boro mun oɗo saala da goɗɗo fere bo haa yeso maako ɓe fottan da motaji ɗo dilla, daa gefe-gefe bo ci’eji himɓe on.

Bingel be shiryini pati je badde mako, kek do joɗi ɓe tufi laɓi domai, nyamduji nda dum kalakala, drings ji don be do valla mo seyo.

Jollof ɓe waɗi be kusel alayyahu ɗo nder, ɓe naftiri be marori, ɓe ɗo nyama jollof heɓa hara, nana belɗum ha hunduko muɗum.

Sukajo on ɗo dari nda moɗo wati jumpa mako be ifinere odo jogi sallaya oyahi julurɗe on da luttuɓe himɓe ɓo komari ɗo wada harka yeso mun be ummi julurɗe ɓe ɗo sala ɓe ɗo dari kombi mota.

Haɓawo bindoji be awi fulawaji kala kala, ɓe mahi mawol petel ni gam atugo fulawa majum leddi mai bo fulo on.

Sudu ka tane onɗo wato ma'ana babal defugo ndado edo va’ini fande nda ɗo lawin nyiiri majum otimmini oresi ha gefe o va’ini fande hakobo ɗo defetende je himɓe nane on.

Plet be sosa, set on gaba ɗaya ɓe sodi. Ɓe ɗo naftira be mai ha ci'eji. A wata nyiri ma, a wata hako bo, ngam nyamurgo.

Bikkon makaranta beɗo nɗer aji. be yeyi be ɗo lara mallumjo. Be bamti jungo mallumjo emi be hokkanɗun amsa on. fere bo ɗo lara yasi. Ɗa beɗo ni be ɗo sankiti ko moi be ko watta muɗum.

Babal sorrugo kareji makaranta ko shafi makaranta, irinsu boro en pensil en klina’en rula’en defte, babal majum on ni ankam je sorrugo en.

Debbo ɗo mori joɗi, nda gasa mako mai oɗo mori waɗi atachimen oɗo wɗi pakin, nda keddu mako bo ɗo danna waya joɗi, ge gefe mako beɗo hauti waya ha chaji, nda bot bo ɓeɗo takki bebaji.

Kuje njungonɗo. Robe ɗo naftira be kuje jungo be wata ɗum faunira be majum. Ndum ha ɗen leeɗa keson be hosiɗom hoto jodi.

Bingel ɗebbo on ɗo dari. Oɗowata fulawa je ɗo fauna babal biki on. toɗu wati riga atampa. Oɗo wati be salla . Nɗa goɗɗo bo ɗo vallita mo heɗi gefe. Be ɗo fauna babal biki on be watta.

Moto on ɓe ɗo fauni nga ɓe wanni ɗum kuje paune bana ɓe waddini goɗɗo on, bana chahuni haɓe waɗa sopiraisin mako, nda nga ɗo nga ɗo paki dari.

Ɓingel debbo on ɓe ɗo mori mo, zare ɓe mori mo nii voɗugo, nda ɓe fecci chaka on se ɓe lutti fuɗɗugo morɗi majum haa salum on bo nda ɓe ɗo watin mo tawun ngam ta dotti rufa ɓandu mako.

Babal filin bol on ɗo babal fijirde ɓe ɗo fija bol on haɗɗo ni majum nda ɗum ɗo wala ko moi nda danki je himɓe joɗata ha tottonin wala himɓe mai himɓe fuɗɗai warugo tawan, nda babal filin bol mai bo ɓe taski.

Bookshop on ɗo babal ɓe sorrata defte. Nda defteji mai kala-kala daga je jangugo, be je vindugo. Kala defte a yiɗi pat to awari bookshop aheɓan asoda.

Les ji kare robe, amma worbe fere bo ɗo nyotta, amma na irim ɗoba. Robe ɗo nyota riga be gudel, ko siket be riga, ko riga juɗdum, sampul je ko yidi pat ɓe nyotira ɓe mai.

Goɗɗo on, ɗo ɓorni gare o fauni be jompa mako oɗo fauni ɓeɗo ɓorna gare wakkati biki, ko yahugo julurde bannin yande jumɓare.

Sukabe on ɗo mofti ha babal fijurde bol, bol kosɗe nɗa ɓeɗo ɓe ɗo habda fuddugo fijugo bol mai on, nɗa sukabe fere bo ɓeɗo do mahi dari, joɗi, nɗa mahol manga bo ha bawo maɓɓe je saare on, nɗa bol bo hatto ni ɓeɗo habda yahugo fiyanga.

Sarka, yeri, zobe robe do naftira be mai ha paune a wata daade noppi e koli pauna yada biki ko fauna joda hasare.

Stan tv ɓe ɗo haɓɓi ha mahol ,a ɓilan tv ma ha ɗou stan mai a resan ɗe koɗaji maɗa, ɓaɓal resugo remot gam hala fitina ɓikkon ta wara wanne ɓarna ɓe majum.

Agogo beɗo habbi ha jungo. worbe be robe pat ɗoo wata. Ampani mai himbe fere ngam faunira gaɗɗo bo ngam lara wakkati to waɗi.

Ɗoh buwangal on ɗo, ɗa sayinbodji ɗa beɗo vindi no pakin ha gefe, ɗa machinji do paki ha gefe da tiransifoma ɗa jamɗe ɓedo ati da shagoji ha yeso tô da goɗɗo ɓo ɗo wara.

Dankali hausa, be nasara, kankana, lemu ɓe ɗo kasi dum gaba daya majum. Pat kobe nyamata on

Ɓawo sare on ɗo nɗa ɓe ɗo fauni fulawaji majum ni voɗi ɓe ɗo vo'itini ɗum nda gras kapet nda mahol sare majum ɗo pentiti nda bo hite nda leɗɗe ji fulawa fere juɗɗi juɗɗi ɗo.

Befi leso beɗo darni himɓe ɗo naftira be leso haci’eji mabbe. Be ɗoo naftira ha sudu be watata ngam walugo bedo faunira sudubo be majum.

Geroɓe lawol on ɗo huwa kugal maɓɓe, nda mota je waltinta kolta mai, nda to ɗo bo ɗo tokki lawol ɗo waltina kolta mai, mota gota ɗo bo tokkan ɗum ha ɓawo ɗo rufa kolta man.

Lesso on ɗo, ɗo hauti set majum nda leso majum be woldrob mai be drowaji majum nda miro majum ɗo dari ɓedo fe’ita leso ha sudu on gam voutungo sudu.

Mahol saare yonde mahol sare get ɗo maɓɓi, ɓe waɗi mahol petel, ɓe waɗi jamɗeji haa sera-sera majum.

A kurki ɓe vi’ata ɗo ɓeɗo wata gortode ha nder ɓeɗo dura gortode on be majun.

Cabej, ɓeɗo naftira be cabej be taita ɓe hauta ɓe wade koslo fere bo ɓe nyiri be nyamata, ko be garau garau balli ha. dow nyiri ɓe rufata ɓe nyama.

Goɗɗo on fere mun, ha nder aji wala ko moi jo. korom je ɗo shiryi dammugal ɗo mabbiti windo ɗo mabbiti. O ɗo suklini findugo o resi hifinere mako ha do tebul soket bo ɗo hauti.

Tiransfoma hite on ɗo, nda ɗum ɗo ɓeɗo va'i domai gera, nda ɓoggi yiti, naftira be hite gam heɓo go haske, ndahuwo wo o ɗo dow maju oɗo va'i huwa kugal mako kankobo, nda leggal ha gefe.

Babal sorrugo koronje, ɓeɗon sirri ɗum ha nder caago, leese wod durop, ko'a yiɗifu ko cafi sirrigo palo ma bee suudu aheɓan.

Gulukos, ɓe ɗo yara gulukos handiyam burna pat bo ɓikkon on ɓe hokkata yara ngam labbinabe gite bo mari ampani bo habandu.

Buwagal on da kekenapeji do dilla, himbe dojodi da shagoji.

Riga kampala on ɗo. Nɗa ɓe nyoti ɗum ɓe ɗo wanni ɗum paune nɗa ɓe ɓorni ni bebi on ɓe ɗo waɗa talla majum riga rowɓe on bo rowɓe naftirta be majum.

Nyiri malmala ɓe ɗo sawi ha nder leda ɗo jodi ha nder pilet hako baskoje jorɗum ɓe rufi sitiw dow majum ɗo nder pilet han jumma resi ɗo capet.

ɓingel debbo on do wailiti hokkiti ɓawo. da odo mori a tasimen duɗɗum da labule odo dari bo ha dammugal suudu on onastan odo dari, da labule odo waati kuje jungo maako bo.

Koromje, be senta tebur mum, ɓe ɗo shiryi ɗum ha babal sorrugo. Mashin ɗo dari ha kombi mai. Nda sukaɓe ha ɓawo to ɓe ɗo daddari. Komoi ɗo huwa kugal mum ni.

Sarga yeri ha chago, ɗon shiri luttudum ɗon nder gilasji ɗon maɓɓi, beɗo waɗa talla majum, rewɓe ɗon naftira be mai ngam paune.

Ɓikkoi roɓe ɗiɗi ɗo dari ha yonde sare, ɓeɗo fiya get majum ha ɓe mabɓitina ɓe, ɓenasta kontena ɗo gefe sare mai nda gene bo sera-sera ha yonde sare majum.

Eksitanshon waya on ɗo kanjum ɓo. Ɓe ɗo hauta ɗum ha soket on, ngam usta semɓe hite, heɓa ta wanna goɗɗo ɓana. Ɓe goɗɗo watan tivi mum, ɗiviɗi mum, ko kuma irin wata chaja waya mum.

Ɓigel debbo ɓe watin mo atachimen. Nda ɓe fecci gefe o ɗo wati Yeri mako har tati ha noppi o ɗo fauni mako voditi borni riga mako ha salun mai bo o woni.

Cholli ɗo dari ha do leggal nda mayo bo ha les majum dari dow leggal ha dow ndiyam nda soldu fere ɗo dari ha to ni ha dow mayo ɓe ɗo dari bo yiɗi firugo.

Pade worbe on, burnafu worbe on watata irum do, ndadum kashi kashi, subta kwa ayidi ha shago on be do shirri dum kala kala.

Mahol on ɗo nda ɓeɗo wati jamɗe jamɗe je paune ni ha mahol mai nda babal wayari hiite nda fulaawa bo ha kombi jamɗe majum.

Rouɓe on yahi gesa, ɓe do itta haako da goto do jooɗi ha geefe goto bo ɗo daari jaaba be kondo jei ittugo haako mai.

Koromje on ɗo ɓe ɗo shiryi ha paalo, nda senta tebul mai ha chaka, nda filoji ɗo shiryi ha dow koromje mai, nda ɓaawo ɗo bo basket ɗum ɗo jooɗi ha gaɗa to, nda luttuɗum koromje mai hedi geefe ɗo.

Ɓingel debbo fauni be riga maako juɗɗum, waati agogo ha jungo mai. Koli maako zobeji on pat lalle bude jumdu a koli mai bale jumbura bawo jungo mako didi fu

Hore ɓingel debbo on, o ɗo mori. O ɗo mori morɗi boɗɗi, amma atashmen o waati. Nda be watin mo bit ha hore mai, nda o ɗo waati yeriji maako kusan tati ha noppi mako, ha salum o yai ɓe mori mo.

Yari be sarga ha ndar kontena muɗum, roɓe ɗo naftirta be majum wata yeri ha noppi sarga bo ha dande, ha vurtugo buki ko fauna joɗa ha saare be mai.

Abarba kankana ɓe sodi ɓe wati nder basket ɓe resi ha nder mota, ɓe yaran sare on ngam ɓe naftira, himɓe ɗo nyama abarba be kankana pat.

Ɓikkon makaranta on ɗo. Nɗa ɓe ɗo sukli larugo komputa, ɓe ɗo maɓɓiti tesbukji maɓɓe bo ɓe ɗo waɗa asaimen ko ɓe hokki ɓe.

Koromje de jeri hacakasare on filoji do bari goddo dejodi ha bawo dammuga sudu be labule tarkace fere borejodi ha gefe boggollo habbi hacakasare majum.

Babal sorugo bikkon ledde ko chafi lemu apple ,bedo naftira be majum ha nyamugo wada lemu majum do naftira sosai gam mari ampani ha bandu.

Debbo on ɗo mori cuistin be atachimen nda mota ɗo ha ko bawo gefe mako nin nda oɗo wati sarka nda yeri oɗo fauni mako be morɗi mako.

Tanne'on ɗo, nda ɓe Sarrifiɗum ɓe geri.ɓe wati nder Kontena, eɗa nyama tanne, tanne Bodɗum ha ɓandu ɓi Adamajo ɓe'a shiryiɗum ha Shago.

Suka on ɗo dilla ha dou lawol, nda mo ɗo oɗo jogi kuje ha jungo mako, ha sera mako ci’eji on, nda chagoji ma ɗo maɓɓi, nda kolta oɗo dilla sera ha lawol majum.

Flyover je yola on ɗo, ɗa ɗankiji ɓe ɗo shiryi himɓe ɗo waɗa bataroni ,hatontol golta ha golta ɗa street light ji.

Ɓingel debbo on ɗo jooɗi, mabbiti ha nder mota ɗo jooɗi, mabbiti, vurtini kosɗe mako hedi yaasi. Nda jungo mako, nda kosɗe mako, o ɗo paɗi paɗe. Jungo mako bo o ɗo wati zobe.

Sare on ɗo nyiɓade nda fulawaji ha sera mai, nda suwi min pul ngam nastugo goɗɗo nastan nyiwa heɓa to nage ɗuɗɗi ɗum o wara o nasta o nane pewɗum, sare mai obste on gotel, nda windoji nda dammuɗeji.

Leso on do. Set leso on do. Nda ɗum ɗo ɓeɗo hauti full set majum. drowaji mai, miroji mai, nda walldrob. Ɓeɗo ve'ita leso ha sudu ngam faunugo sudu. walldrop bo ɓeɗo waate kare ha nder ngam ta wada dotti.

Toci be Batir mun ɓe ɗo naftira be toci jemma ngam yimre to waɗi a kunna, a haska a lara ko a yiɗi Iarugo.

Buwa ngal on ɗo, nda mashinji ɗou wancha dou buwa ngal mai, ɗon mootaji nda himɓe. Ɗon gotel ɗiɗi nda shagoji bo ha sera lawol mai.

Kofiji tangaran, men ɗo naftira be kofiji mai ha yargo diyam, ko yar go lemu bannin, amma ɓe naftirtako diyam gulɗam handar man gam pusan narrata be ndiyam gulɗam kam.

On compilited bildin on ɗo ɓeɗo nyiɓa ɓe timminai, nda koranga je ɗojoɗi, ɓe huwi ɓe timminai nyibugo sare mai be wati windo ji lutti dammuɗe.

Nyebbam hunduko on ɗo, roɓe ɗowata fauna be majum sanjina ɓe hunduko bo, to a waati hunduko ma voɗa, fauna be mai heɓa no a vodirta.

Sare gidan sama jamɗe do a'ati winɗo don ha domai ɗammugal dow majum do maɓɓi mawol majum ɗo penti.

Ɓingel ɗebbo on ɗo wati riga gaun nda ɗum ɗo, oɗo dari ha dammugal nda oɗo vaki boro mako, oɗo suddi gele nda korwal ha kombi mako.

Sukaɓe on be do mofti, fijobe bol befije bol ɓe timmini daaɓe nyami ɓe jaaɓe saatificat daabe heɓi kofi, be mofti ɓe hoosi hooto.

Babal fiwugo koromje on ɗo, nda koromje mai ɓe fi'i fere timmi fere timmai nda ɓe ɗo chiri filoji ha dou koromje majum, nda katakoji fere luttuɗi bo ɗo ɓawo ɓeɗo hauta koromje mai.

Moopa on ɗo, ɓeɗo naftira be mopa ngam woggugo ndiyam to rufi, kokuma be wogga tayis bana ndessudu, kokuma hayasi bannin kuje rufi bannin se ɓe woggira be tayise majum ɓe woggira be moopa mai.

Kankana ɓoɗɗum soosey nyaamugo, himɓe ɗon naftira be may yara banni, ɗo waɗa leemu may, ɗo hawta boo be furut feere ngam hawta yara heɓa vallita ɗum haa ɓanndu.

Himɓe on ɗo waɗa gayya, ɓe yahi Ngesa ɓe ɗo hawti rema itta geene haa Ngesa maajum.

"Biriiji puri" ɓe sa'i on ɗo rufi nder tire, ɓeɗo sora nda Gongomi, nda leda ha gefe, kosɗe debbo mai ɗo gefe be pade.

Babal bol on ɗo ɓeɗo fija bol on kosɗe, sukaɓe on boɗo mofti fijabol, nda himɓe fere ha gefe bo ɗo joɗi lara bol mai, ɓeɗo mofti hababal bol mai ɓeɗo lara ngam ɓewaɗa nishaɗi.

Babal biki on ɗo nda ɓeɗo mofti himɓɓe roɓɓe ɗo joɗi do koromje ha tebur maɓbe bo ɓeɗo shiryi ni ɓe kuje yarugo ɓe yahi moftorde nda komoi ɓe ko waɗata.

Lawol mangol on ɗo, dou gada on bo, nda kuje baite ɗi ɗo wanca, nda ɓeɗo wanin ɗum strite ligt ɓe fauni babal mai ni anka voɗi.

Palo ɓeɗo shiryi palo mai nda koromje, nda senta tebul, nda kapet nda labuleji, majum beɗo haɓɓi gefe gefe, nda hita haa caka palo mai side mai vodi nda fanka madu dari ha gefe.

Shago sorugo kare yiti on ɗo, nda fankaji peppetel je ɓe jogata goɗɗo naftira mai ferenimu nda estenshon woya ankamni nda su rediyoji hatefata pat a hebantawari haɗo.

Handiraya guda ɗiɗi ha jungo ɓingel debbo, himɓe ɗo naftira be majum ha salum, ko ha sare to a loti hore ma a yornira hore ma be majum, a dasan hore gasa mabo be majum.

Ngoruva be ɗo nƴakka. Himbe fere bo hefa ɗolla ti be majum. ngam hebugo jamu ha banɗu.

Horo ɓingel gorko onɗo nda be voitini mo ɓe wanni mo geran fiska nda ɓe wujini mo bo dait on ɓe wanni mo gefe ɓalwi gefe ɗo laabi anka ni o wadi gayi gayakena.

Sare manga gidan sama on, dow mahol mai ɓe ɗo waɗi wayarin jamɗeji dow sera majum sera mahol mai. Haa yasi ma nda ɓe ɗo waɗi bob hite dow amahol sare mai Get sare mai maunde ɗo maɓɓi saare mai.

Appul ɓikkon leɗɗe ɓe ta’iti ɗum ɓeresi gefe taitaka bo ɗo jodi ƴakkai appul gam nanugo belɗum ɗo mari ampani bo ɓandu

Debbo on o defi nyamdu ɗo haako mai ɓe ɗo viya margi special, be liɗɗi ɓe defata haako mai be alayyaho, nda ɗum oɗo waɗa savin majum on, nda ɓikkon ɗo dari ha gefe nda panɗeeji bo ɗo fawi jooɗi ha gefe.

Ɓinngel debbo fawni, riga cadda on, o waati a tacimen, haa hoore maako juuɗɗum, ɗo rufiti haa yeeso, o ɗo jogi waya junngo maako ɗiɗi pat, be kuje junngo.

Babbal nyamugo on ɗo, nda sendo ɓe nyamdu majum nda mo ɗo oɗo wanca, da luttuɓe sorro ɓe bo kamɓe bo ɓe ɗo jori ha babal maɓɓe nda koromje ɗo shiryi, nda televljin.

Bingel debbo faunowo babal buki. Odo sukli be kugal mako. Odo disa flower hadou labule, babal ango be amariya o' shirya ta.

Ɓingel petel on ɗo, ɓeɗo jogi mo darni, oɗo ɓorni riga mako, nda jungo goɗɗo mo jogi mo mai, nda oɗo wati sok, oɗo dari furta gite, ɓeɗo jogi mo darni.

Distinction waya ɓe viyata ɗo ɓo ɓe ɗo naftira on ɓe wata ha soket, gam a wata a hauta daga Tv ma Dvd ma rediyo fanka, ko ɗumema ko ayiɗi hautu ko pat a hauta ha tonton gam ustugo loɗi ha soket.

Daddal on do dadumdo do lawol on, da leggal dodari ha sera lawol mai da lemaru jebe koromje be tebul je sana’on da supermarket bo do gefe da mota dodari da koromje.

Mayo manga nda gene ha der mayo man, nda gene ha gefe-gefe, ndabo dabbaji ɗo 'yakka gene ha sera majum, nda jamɗe jamɗe, nda leɗɗe, nda polwayaji pat ha gefe majum.

Kayan gwari on do. Nda dankali, nda tumatir, nda irin su soɓo en, nda kanumpari en, nda su garlic en, ha lumo on. ɓeɗo kasi ɗum kase-kase.

Lemon giras on ɗo, ɓeɗo naftira be mai ɓeɗo dolla chayi on ɓe mai yara, ɗa ɗum beɗo mofti ɗun babal sorrugo on ɗo, nda piletji fu ɓeɗo sorra, tangaramji on bo, ha babal majum.

jinja and tumeric nyebbam on je wujugo bedo naftira be majum, sirop on voitina bandu ɓurna four roɓe on bo naftirta be majum ngam vo’itina be bandu, sirop mai ɓe ɗo wujja wujugo on ha ɓandu.

Bingel debbo do dari be hollai yeso mako, da odo wati riga mako juddum dari ha baranda sare ni da mahol majum da tils sare majum.

Sare, nda sare nyiɓande vode, himɓe ɗo joɗa ndessare ko andifu beɗo waɗa ha nder sare, nda daldal sare man, nda ci'efere ha kombi majum.

Fulaiover je les, ɓe ɗo penti fauni babal mai, ɗo vindi inde adamawa, mota ɗo sala ha dow kolta mai, nda sitirit lait ɗo dari.

Nyiri kusku, ɓe defi ɓe waili ha pilet, hako allayaho be he'i albasa ha ndar hako mai mati, ɓeresi cokali ha gefe lutti nyamugo.

Fijoobe boll onɗo. Nda be ɗo mofti coch mabbe ɗo yecca be nobe fijirta boll mai kadi. Be fuɗdan fijugo boll on. Oɗoo yeccabe no be watta ɗo heba no be fijira boll majom.

Ailana roɓɓe rftir be maju hadogite on be wata walwi nagasa gite gam paune be fere bodo zana h00 gite bananta finari.

debbo sorrowo kareji kufineje je robe odo habbadɗe, lesesji kondoji do jodi habawo mako je kareji mai woni hander, odo wati agogo ajungo mako odo wati hufinere.

Yonde sare on ɗo nda get majum edo maɓɓi sare majum kirib, ndabe dari rufi daga yonde sare ɓetappi rufi e sare majum, ankani ɓe waɗi ba dakin nina ha sare mai bakwano.

Saare on ɓe nyiɓi ɓe timmini ndaa nde ɗo nde ɗo dari, ɓe ɗo penti, penti daneejum, ndaa gidan sama on bo, dow maajum ɓe waɗi glas, ndaa windoji mai be glasji, ndaa dammuɗe, ndaa intaloks bo ha chaka saare mai, be ɗon gras kaapet seɗɗa-seɗɗa.

Lemun tsami, gonda, abarba, ɓe taiti ɓe wati haa pilat ɓe nyaman on, ɗo mari nafu sosai ha ɓandu himɓe ɗo nyama ɗum.

Ɓikkon on nda ɓe ɗo mofti, ɓe ummi daga makaranta nda ɓe ɗo ɓeɗo be yinifomji maɓɓe ɓeɗo yabawa hotugo saare, nda do laawol mai ɗon motaji e saala be Keke napepji nda shagoji haa ɓaawo maɓɓe.

Ti hawtiinga haa nder Koofi, cookali ɗo nder, bureedi ɓe sa'i Koy ɓe waati haa nder, ɓe he''i Attaarugu ɓe resi ha geefe, ɓe ɗo resi kare maajum gabaaɗaya haa nder pilet jey burekfas.

Zartoji on ɗo ɓeɗo naftira ɓe zarto ɓe ta'a katako ko ba irum leɗɗe ni den daa sipaina on naka ha konbi mai ɗo bo ɓe waɗa ngam fista kuje.

"Koromje" joɗugo ɓeɗo shirya koromje ha palo ko ha babal kugal himɓe ɗo naftira ɓe mai joɗa ha dou ɓeɗo sila ha saare bo ngam saare ma voɗa.

Gorko on ɗo joɗi ɓe laɓi mo nden ɓe wanni mo geran fiska. Ɓe wanni mo geran saje nda gasa mako ɓe vo'itini mo. Nda darugal ha kombi mako o do titi darugal mai.

Shagoji on ɗo nda shagoji mai gefe gefe da amalanke do dari ha dammuga shago to mai ɗa ɗo ɓo leggal babambew on da leggal fere ɓo heɗi gefe ha dow kwano mai.

Hore bingel debbo be morɗi zaneji be tardi tardi, oɗo wati yeri ji ha noppi mako, ɗo wati be bit a les morɗi majum, oɗo ɓorni rigola hokkiti ɓawo.

Khadijat memorial hospital. Asbiti on nga jounde hore muɗum ɓe ɗo yaha asbiti ngam tefugo njamu to a nyaudu a yaha asbiti a anda ɗume on damata mada, nda mashinji ɗo dari ha dammugal nastugo asbiti mai, nda rowɓe fere bo ɗo joɗi i wati fes mask mako nda ɓikkon ɗo fija dammugal nastugo mai.

Babal moftorde on ɗo ndaɓe waɗi moftorde mai, ɓeɗo sankita on, woɓɓe feere ɗo dari hofnindira, wobɓe fere bo ɗo dilla, ankani ɓewaɗi ɓe timmini jotta kam ɓeɗo sankita on, ha yolnde lamido on bo ɓedari ɓewaɗi buki majum.

Moftorde rowɓe haa juulurde on, ɓe ɗo njuula, woɓɓe feere jooɗi silmini, debbo gooto ɗo silminay, o ɗo dari on, woodi raka'a o heɓay, o ɗo timiitina.

Sitan tivi on ɗo ɓe ɗo resa tivi ha dow mai ha resa dan dividi ma gefe da dorowaji mai da mashin bo ha bawo mai da luttudi dorowa bo ha bawo ɓe ɗo faunira sare be sitan ɓe ɗo resa tivi ɗo mai kala irin kojeji electoronik.

Shago sorrugo rigaaji on ɗo. Jallabiyaji jei rowɓe, nda ɗum ɗo kala-kala daga hijabji, kimono, material ɓe nyoota buba. Nda ɗum ɗo ni se jei asupti.

"Spageti ɓeɗo defa ɗum ɓe hako ɓeɗo defa defaduka ɓeɗo wata nder marori bo ankani ɓeɗo defa sarrifa ɗum kala kala ngam nyamugo.

Ɓikkon leɗɗe on ɓe hauti, nda ayaba be ta'iti, nda apul, nda kokumba, ɓe hautan on ɓe hautan ɓe yara be kankana fu, nda ɓe waddi madara bo ɓe wailan do majum ngam ɓe yara ɓe nana beldum.

Ɓingel ɗo ɗilla ɗow lawol. Cizi ɗo ha jungo mako, oɗo yakka. gefe lawol owoni. Nɗa sera lawol toɓo ci’eji on ɗo maɓɓe maɓɓi.

Flask ɓeɗo nyama ɓe wati nder tek awe ji, be hauti daga ɗo not, kusel, spring ros, ɓe hauti ɗum ɓe sendan on ha biki.

Sukabe on dogo kambe bo wetti wadi moftorde on be timmini ,on be dari kadi be hosi hotoji hababal moftorde majum dabe do da luttube himbe bodo bawo mabbe.

Ɓinngel debbo be soks a kosɗe maako, geefe maako lambatu. Dow kolta bo moota on, ɗo saala, haa yeeso maako ɓinngel suka on, ɗon saala.

Garou garaou on ha plate ha ɓe barbiɗi chitta ha dou marori ɓe nyebbe nda ɓe taiti kukumba ha gefe ɓeɗo wati ha nder plate be nyaman on.

Gasa ɓe ɗasirta inde mai sitiresha ɓe ɗo naftara be mai hite to don hite nepa ɓe dasina roɓe gasa be mai hasalun ngam waltungo gasa juddina gasa.

Fotbolass ha nɗer fili. Beɗo waɗa tirainin on. Pasin pasin be watta bako be fuɗɗa fijugo bol mai on. Ɗanki mai wala himbe. Gefe gefe mai pat wala himbe.

Ketil jey dollugo ndiyam gulɗam, to hiite ɗon ɓurna fuu to a yaawa on a hawtata ndiyam ma, a waɗa heɓa dollina ma law a naftira be may.

Shago sorrugo lekkiji on, amma jei islamik. Ko a tefata je islamik pat a heban. habba en, zaytun’ en, ɗon nyebbam nyaɗɗum je kosɗe. Lekkiji kala-kala ni an kam ɓeɗo sora ha tonton.

Debbo on ɗo dari dow buwangal nda oɗo paɗi paɗe, oɗo wakki boro riga mako oɗo wati danejum be siket mako, nda chi'eji ha kombi mako bo nda shago.

Bobal sorrugo dinning tebul da di be do shiryi koromje majum be tebul mai, be do naftira be dining wakkati nyamugo, bikkon fere bo do wada home work ha tonton.

Ɓabal moftorde on ɓe waɗi ɗo, nda himɓeji ɗo haya ha babal mai babal moftorde siyasa on bo da mauɓeji ɗo pad ɗo mofti ha ton ton ɓe ɗo habda hebugo lawol ɓe hokka maudo maɓɓe sala.

Laibrary babal resigo defte a wara hosa defte je ko tefata a lara ko a larata ma acca ha tonton. Ɓingel gorko ɗo jori wati hufnere nda defte ɗo mabbiti oɗo resi be bairu ɗon ko o tefata Computa on.

Ɓe ɗo mora hore ɓingel debbo mai ha saloon on. Ɓe ɗo wanni mo tawul ha daande mako ngam ta gasa mai rufa ha ɓandu mako. Ha yeso mako bo, debbo fere on ɗo dari.

Sokali je nyamurgo do ɓe nyamira ɓe sokali nyamanyiri ɓe ɗo yarira tii ɓe sokali ankani sokali ka ɗo mari anfani ha sare.

Himɓe kayan gwari on ɗo, nda ɓeɗo kasito tumatur maɓɓe nda albasa, nda himbe ɗo mofti ha to ni ha gefe, ko moi ni ɗo waɗa ko woni yeso mun do sorra kareji mu ɗum.

Dammugal saare onɗo je nasugo saare, nda baranda nda ɓoggi hite bo ɓeɗo waɗi wayarin, ha mahol saare majuum nda mahol judgol keddu mako, nda baranda yonde sare mai, nda lambatu bo h gefe.

Sudu ɓikkkon ɓe shiryi be leseji maɓɓe ɗiɗi, nda durowaji maɓɓe nda esi ha sudu mai, yitte ɗo kunni, nda windo bo ɓe maɓɓiti labule mai gefe gefe, nda babal kunnugo hitteji mai.

Babal sorrugo kare gargajiya. Ɗebbo wari ɗari ɗo soɗa kareji. Oɗo subta ko o yidi, be watina mo ha leda. Oɗo shuɗɗi gele mako vakki boro. Ɗottijoɗo ɗo dilla ha gefe mai. sorrumai bo nɗa oɗo reena o yeccamo ko o yiɗi o watina mo ha leɗa.

Juungo debbo o nangi je ɓingel peetel oɗo joogi, ɓingel mai juungo maako be zobe wor woro juungo ɗon, debbo gootel bo juungo maako lalle on oɗo waati ha peɗeli seɗɗa seɗɗa ni.

POP, ɓe naftiri ɓe ɗoo fauna paalo ɓe wadi babal resugo tivi be tarkace fere, hedi gefe gefe, ha dou maima be waɗi POP mai madadi silin, ɓe waɗi wayarin, yiitee boo hatonton.

Ɗan wake ɓe naftira ɓe gurka ɓe waɗira ɗum, to a waɗi bo a saa nyabban maɗa a rufa domai be citta, nda koi ma ɗo gefe definga.

Ɓingel debbo o waɗi fiksin hore mako a tachi majum ɗuɗɗum, o wati kuje kine gefe ɗiɗi pat oɗo fauni mako mabɓi gite jala.

Kuumji pat mai je be naftirta ha hore on, ɗon je be safitirta, ɗon je ɓe jogirta hore to ɓe ɗo safita majuum gam ta nawama, don bo je ɓe dannirta hore mai, ɓe fodira be mai heɓa no gaasa jutira.

Laibirari on ɗo babal sorugo defte nda defteji mai ɗo mofti a wara hosa je a yiɗi pat a janga sai a lorna ko a heftai pat a waran a lara nder defte majum nden a larai a timmini a lorna.

Liman on ha julurde oɗo dari oɗowaɗa huduba on nyannde jumbare, nda ɓeɗo watinimo laspikaji ha alkibbare mako, nda goɗɗo ɗo dari ha gefe hosamo hoto.

Ɓikkon haa nder, ɓikkon makaranta haa nder aji, ɓe ɗo seyi maɓɓe, defte ɗo joodi haa yeeso maɓɓe be bayro, gooto ɗo ɓamti junngo, gooto bo maɓɓiti hunnduko.

Leeso woldurop durowaaji ,ɓe ɗo naftira be leeso haa suudu ngam ɓe waalira .Woldurop bo ɓe ɗo waata kareji ,durowa bo, ɓe ɗo waata irin kujeji fere tarkaceji tarkaceji jey ɓe yiɗa vurta haa yaasi ,ngam bedda ndotti haa sare ɗo. Ɓe ɗo waata nder durowa maɓɓa.

Saare on ɓe ɗo nyiba nde, Ɓe timminay nyiɓugo nde, ndaa njareendi ɓe rufi ha caka saare may ndaa "geefe" bo ɓe ɗo resi kataakooji. Ndaa siminti hatto nin. Ɓe fuɗɗi pentugo saare may, ndaa goddo do haɓda nastugo dammugal nder saare may.

Dada be ɓingel nda oɗo habda jogugo ɓingel mai jungo, ɓeɗo dilla on nda hasera maɓɓe sare on get maiɗo maɓɓi, nda hattoni bo baranda on nini ɓeɗo waɗi ba fulawani ɓewati giras kapet.

Agogo'ondou amma je rouɓe. Rouɓe ɗo wata agogo faunira, ɓeɗo waata fauna ha Sare wurtira biiki. Bana nangi komoi ɓorna worɓefuu ɗou wata ngam laarugo tayim'on.

Mota on je magajen rumfa, holli je nan je lamɗo on, nda ɗum mahol mai ɗo fauni voɗi je lamu ɗo nasta nder saare

Ɓinngel on ɗo jooɗi nangi hore mum o mori morɗi mako, oɗo ɓorni limese les on boo oɓorni o joɗi hore mere.

Kufineje robe ondo bedo naftira be mai behabba hore, to a wati to a habbi ya hore mada jodan ba rivon on ni vodata a habban avurtida be mai a jodan hasare be mai.

Clas on ɗo nda benchiji do mofti ɗo chiryi benchiji nda windo ɗo ɗo maɓɓiti windo luttuti bo ɗo maɓɓi ɓeɗo jodai clas ngam jangugo moube bebi kompat do jodai clas gam janga a 4aranta ko Islamia.

Sare maunde on ɗo nda sare majum obste on nda ɓe ɗo maɓɓi ged majum, nda sera mai lambatu on nda gefe lawol nda gene ha yonde sare majum.

Kare ha lumo de dokasi dum hadaroji kocafi jabbe, gauri, kanjum on ha nder tasajejido bawoto bo jawmo wilbairo o dokasi kareji mako gajedon wondo’en be belgi.

Durowa on ɗo, nda durowa mai ɓeɗo resi boro ha nder majum, nda boro fere bo hadow durowa mai ampani durowa a wata irum tarkaceji ma fere ɗo sei a maɓɓa.

Dibino je on ɗo, ɗum ɓikkoi leɗɗe on bo, ɓeɗo aikka dibino ɓeɗo waɗa kunu mai, ɓe ɗo naftira ko bana kunun aya, bannin to a waɗan a wata dibino maɗa aka dibino kam ɓeɗo naftira sosai nden ɗo mari amfane bo.

Ɓinngel debbo ɗo ɓorni riiga, riiga may juuɗɗum, o ɗo waati bo sarka haa junngo maako ɓe boo woro-woroo, hoondu maako boo o ɗo waati zoobe, o ɗo dari on haa dammugal.

Hore ɓingel on ɗo nda ɓe ɗo mora mo morɗi voddi, ɓe tartarni hore majum ni ankam ɓe wanni mo stayelji voɗɗum voɗɗum, nda ha ɓe wanni mo oldi kuje ɗo kelli bit ha gefe gefe, ɓe vo'itini mo hore mako ɗo vooɗi.

Firij je feunugo ndiyam, a watan kujema jei ayiɗa vonna pat to hite ɗonni a watan ha ndar ngam ta vonna, himɓe ɗoha ɓawo komoi ɗowaɗa zirga zirgamum lambatu ɗon hasera.

Babal nyamugo on ɗo, nda ɓe ɗo shiryi babal mai voɗi, nda koromje, nda teburje. On wara on joɗa on nyaama, nda ɓe ɗo fauni babal mai be fulawa, nda ɓingel debbo dari hatto, nda boro bo o ɗo resi dou tebur ɓaleejum.

Lotobe lare on do je bala ko nagge ,bedo sarri vado voda ortave sorra company jnorta soda ya naftira hambe bo.

Mangoro on ɗo, ɓe ɗo nyaama mangoro, inkl ɓikkon leɗɗe on, nden ɗo mari ampaani soosay haa ɓanndu goɗɗo, ɓe ɗo waɗa jus maajum yara, be feere bo ɗo nyaama haa be citta ma koo be maagi bannin, to ɓe yiɗi wola ni no ɓe wola waɗira nyaamira mangoro.

Fulai ova je kano on ɗo, da motaji ɗo sala be mashinji, da keke napebji, da sai bilbod ɗo dari je Kwankoso, da motaji hales fulai ova majum bo.

Mangoro on ɗo bikkon ledde on bo himɓe ɗo ta'a nyama a lotan ayara bannin na seto ata'i ba mangoro boddum sosai ɓe ɗo wada jus majum yara an kani mangoro kam ɗo mari amfaani sosai.

Ɓinngel gorgo on ɗo dilla haa dow laawol ,haa sera laawol .Ndaa o ɗo jogi bakko, ndaa lambatu haa sera maako ,ndaa koltaya motaaji bo ,ɗo saala haa kombi maako.

Bikkon makaranta beɗo nɗer aji worbe be robe. Komoi ɗo arden momputa mom. Be ɗo lara ko be jangata ha nder majum. esi ɗo ha nɗer aji mabbe mai. Winɗoji ɗo mabbiti.

Pilat ji on ɗo, ndum be sosa mum, ɓeɗo naftira be pilat be sosa ha nyamugo nyeri, ɓeɗo waata nyeri ha pilat ɓewara ta ha kubo ha sosa, gam nyamurko.

Na'i on ɓeɗo mofti ha ladde ɓe vurtini ɗi ɗiɗo dura himɓe ɗo yaka nai gusel nagge, ɗo heɓa kosam bo ha nagge, ɗo heba nyebbam.

Sare maunde ged ɗo maɓɓi, windo sare mai do bawo lambatu, ɗo ha sera sare mai ɓe ɗo aati mahol sare mai, be blogji ɓe waɗi ngam hala fulawa jamɗeɗo hado mahol sare mai.

Moftorde suka ɓe on ɗo, nda ɓe ɗo ɓeɗo fauni maɓɓe, waati jompaji maɓɓe, dari ɓe hoosi hoto nda fulawaji haa ɓawo maɓɓe, nda danki saare mai bo haa ɓawo maɓɓe, ni an kam ɓeɗo dari haa kombi fulawaji.

Lawol jirgin kasa on ɗo ɗa jirgin kasa mai do dilla da lawol mai gefe gotel bo wala kodume da ha bawo mai yiɓaloji gidansamaji wada leɗɗeji.

Mahol sare kesum be tarni ɓe jamɗe, ɓe wati fulawaji ko toi be babal mudum, ɓe tarni bo ngam hala ta ɓe wana ɓe ɓarna, lambatu ɗo ha sera sare mai koltaya nda ci’eji bo a aiabbiti koltaya nda ci’eji dawi goddo goddo mabbiti lemaru mum ha chago mudum.

Oldi onɗo, ndaɗum do ɓeɗo yuɓɓiɗum resi, roɓe ɗo naftira be oldi do hadande, don robe fere bo ɗo naftira be mai ha jigida on, beɗo faunira ankam roɓe be worɓe pat ɗo faunira be ɗoman.

Fijooɓe bol on ɗo, nda ɓe ɗo fija bol nda fefri ɗo dogga tokka ɓe, nda himɓe fere bo haaɗo ɓeɗo do'i, nda luttuɓe ɓe ɓo dogga wara nangugo bol maajum, ɓe ɗo fija bol haa filin bol on.

Goiva ɓendinga, ɓe ta'i ɓe senditi, luttuɗum bo senditaka. Ɗum ɓikkon ledde on jei himbe ƴakkata, himɓe ɗo ƴakka ɗum sosai. Ɗon ha ci'eji a tawon ko ha ladde.

Korowal filo ɗo shiryi ha ɗau man kormje luttu ɗum ɗo ɓawo ha babal cafinta on keke ɗo dari je nyotugo kare kuɗeji maɓɓe mai.

Get sare on ɗo nda ɓeɗo maɓɓi get majum kirip ampani get ɓeɗo waɗa gam faunugo sare nden gam heɓugo saro a mabbi dammugal ma wala mo nasata soto maɓɓiti dammugal mai.

Indomi wato taliya ɓikkon amma mauɓe fu ɗo nyama a defan ɗum emti a nyama ko asa'a koi mada a rufa dow mai a nyama.

Nyebbam hunduko kashi ɗiɗi je, a wati pat voɗinte ha hunduko. Ɓeɗo wata nyebbam ngam paune vo, itingo hunduko ɗelkita, hunduko ɗigga, voɗa hanjum, on ɓe naftirta halamay.

Nyiri ɓe lawata, amma je doya yoringa, ɓe lawi be ɗo lauta on jotta no ɓe rottira ɓe nyama, doya on ɓe yornata sai ɓe nama ɓe wartira nyiri. Ira

Kukummba wonɗoo, kukummba ɗum bikkol leɗɗe on, ɓe ɗo e ƴakka ɗum bo soosay. Ɓe ɗo defa bee nyaamdu nyaama. Ɓe ɗo ƴakka ɗum banni. Ndaa geene maajum ha les.

Nyiɓoɓe on ɗo ɓe ɗo dari lara noi yanayi nyiɓalo mai, ba injiniya en on ɓe ɗo dari lara noi nyiɓalo mai waɗina ko wadai, nda lebura fere bo ɗo turi hattu huwa kugal mum nda koromje ɗo dari, nda ka’e ɗo rufiti ha gefe.

Ribom, agogo, oldiji, jei paune rooɓe ɗo faunira be maajum, nda ɗi jooɗi.

Oɗo vuwa ɗammugal shago mako, oɗo itta ɗotti ɗa sainɓort ɓo ɗo ɗari haɓawo mako, ɗa ɗammugal shago mako moi ɗo maɓɓiti kanko ɓo ɗo sukli vuwugo leɗɗi.

Cakasare, dammugal palo ɗo maɓɓiti, windo mai ɗo maɓɓiti, tais on gabaɗaya hautankor joyel mai, hamahol ma tais on ɓe takki caka sare mai dedeni.

Boroɓe saki be jungo. Irin ekkitoɓe sana, a ji ɗo on saki ɗum. Ɗo ɓeɗo naftira be boroji ha yahugo fattude, bukii, ankam ko nangi vurtugofu do vurta be mai ngam.

Ɓingel debbo on ɗo o ɗo dari, o loti hore mako, nda ɓe waltini mo be ɓoɗɗi tini mo gasa ni anka o fauni ɗo o ɗo wati yeri, nda hoto mako mai ɓe waari ngam vurti ɗiɗi, o ɗo dari.

Pande ondo bedo naftira be pande hadefugo, defanyiri be defa ko a andi pat be pande.

Yonnde saare ɓe ɗo naftira be dammugal nasta saare, jawleeji bo ɗo a gefe gefe, ɗo maɓɓi ɗiɗi fu ɓinngel bo ɗo waali a dow barannda haa dammugal suudu may, leggal ɗo dari hedi geefe.

Winɗo sare, fauninga, ɓe wati laɓuleji je jamanu. Ɓe ɗasi ɓe maɓɓe, ɓe haɓɓi ɗum gefe ɓe gefe. Esi ɗo ha kombi winɗo majum.